Landa egumbo lyoye nombaanga yoNEDBANK, NEDBANK oteku fatululile noteku ulikile nkene wuna okulongitha oshimaliwa shoye wuninge ongeshefa yoye nenge wu lande egumbo, onkee talela po oshitayi sho popepi nangoye sho NEDBANK.

Oombaanga dhanakanena otadhi endele pamwe nehumokomeho ngele owa hala okugwedha kiiyemo yoshilongo shoye kwatathana nombaanga yopopepi nangoye shampa ashike wu na iisimpo. Oombaanga ohadhi eta iimaliwa moshilongo.

Sindana, okambo komishangwasiku, komumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane, pamwe nombaanga yoye yoBank Windhoek. Talelapo oshitayi shopopepi nayo ,yo yekupe uuyelele nkene wuna oku kala gumwe gomaasindani yomagano ngaka.

Ombaanga yoFNB ohayi kwathele aakwashigwana mokuyapa oshimaliwa momikalo dha yooloka. Okuza momathigathano nenge yiigwedhelepo moka omahangano gayooloka nago haga vulu okugandja opo ga yambidhidhe omakwawo noshimaliwa.

Oku za momasiku 15 Apilili 2024 iifuta yuuka kondje yiilongo koSouth Africa, Lesotho osho wo koEswathini oyina oku yalulwa onga oForex shika tashi pitile mombaanga yoFNB.

Koleka ethikamepo lyo ngeshefa yoye nombaanga yo Fnb. Ombaanga yo FNB otayi vulu okukwashilupaleka ongeshefa yoye ye otagandja okakalata hoka omuntu tavulu okulongitha uuna omuntu ahala okulanda iilandithomwa yomongeshefa. Yadhengela konomola yawo yomombelewa 0612998877

Oostola odhindji dhoka hadhi landitha iikutu odheeta po omukalo omwaanawa gokuulukila aalandithi nenge aalandi kutya, shoka shili mostola otashi kalako ngiini kolutu lomuntu. Oyena nduno omapopitha ngoka haga tulwa piiyelo nomoolaaka dhomositola gazala iikutu gafa aantu.

Momuti oha mu vulu oku za iipundi niitafula. Momuti ota mu vulu oku za ombete yokulala nosho wo iiti yokudhika egumbo. Omiti odhili dha simana onkene na tu dhi kalekiipo tse twaa hedhi tete po iipundjamenye.

Momiti ohamu zi iipilangi mbyoka hayi vulu okuhonga iitaafula. Iitaafula mbika oyindji ohayi kala wo yi na iipundi yafaathana, nayo wo ya hongwa momiti. Tashi ti omiti kadhi shi owala dhomuzile, ashike odhi li dha simana.

Ositola oyo ehala ndyono hali longithwa ku kehe gumwe. Onkene osha simana uuna ooyene yoostola taya kaleke oositola dhawo dhayela, dho odhina aanilonga ye na ombili, mboka taya yakula aakwashigwana nondjungu nomeendelo.

Hupitha oshimaliwa shuunona woye, shokushuna kosikola pamwe noBank Windhoek. Patulula ombaanga nenge tutye okambo komasiku omilongo ndatu nenge gaheyali, hoka totulako oshimaliwa, nuuna weshihala, oho kwata omasiku ngoka opo wushimone.

Endiki lyuunona lyoAmos Meerkat olyali lyamono ongushu yoshimaliwa $700000 okuza koFNB pamwe nehangano lyo Hollard opo endiki ndika lyikale tali kwathele uunona mboka wuli mopumbwe.

Ombaanga ya bank Windhoek otayi tula ongushu yoshimaliwa shomiliyona hamano mopoleya dhuunamapya ndhoka tadhi vulu oku e ta iilonga mokati koshigwana. kuuyelele wagwedhwapo ta lela po ombaanga yobank Windhoek yili popi nangoye.

Shampa wala tolongo nuudhiginini ombaanga yaFNB otayi vulu oku ku kwathela opo uvule oku futa nenge oku pungula iimaliwa yoye, yi kale yi li megameno, kaa yi yakwetu po koombudhi.

Ombaanga yoFNB otayi vulu oku ku pa oshimaliwa wi ilandele ongodhi yoye yoIPhone nenge kehe shoka wahala. Talela po oshitayi shombaanga yoFNB popepi nangoye, opo wu mone uuyelele mboka wa gwedhwa po.

Kwashilipaleka oolwendo lyoye pamwe nombanga ya Bank Windhoek ndjoka tayi vulu oku kupa okakalata ko visa. Okakalata ko visa ohaka ningi omafutilo kehe pamwe muuyuni shampa ashike kuna oshimaliwa, kuuyelele wa gwedhwapo talelapo oBank Windhoek yo popepi nangoye.

Oositola odhindji ohadhi landitha iipundi yomomagumbo, iitaafula , ookila dhokutalaleka ooTV nayimwe ya gwedhwa po. Shampa owala wu na oshimaliwa shokulanda iinima mbika, oto kala ongoye omunyanyukwi noonkondo.

Kotoka. Ombaanga yoFNB kapu na esiku yi ku dhengele, yi ku pule oshipatululo shokambo koye mongodhi. Ngoye ngele owa dhengelwa komuntu te ku pula oshipatululo shokambo koye mongodhi, ino shi gandja, ashike dhengela ombaanga yoFNB nenge wu talele po oshitayi shopopepi nangoye, yo ye ku kwathele meendelelo.

Ngele owa hala okakalata koshingoli ka NedBank, talelapo oshitayi sho popepi nangwee ngoye wu pewe okakalata haka. Kapena shoka tashi lunduluka, okakalata owala to mono okape ashike iihohela niifuta mbyo kwali ho futu nale itayi lunduluka.

Talela po ombaanga yopopepi nangoye yaFNB, ngoye wu kuthe ombinga momathigathano gawo, nenge wi isindanene yimwe yomiinima mbyono haa kala ye na momathigathano gawo. OFNB oyi lile po oku yambula po oshigwana, oku kwathela oshigwana noku kaleka po oshigwana sha thikama.

Ilongekidhila omaudhigu pamwe nombaanga yotango yopashigwana, popya naakwanezimo yoye kutya inaya pumbwa okukala taye kupula iimaliwa ethimbo kehe oshoka iimaliwa ethimbo limwe ohayi kala yili kombaanga yaningila uuna ngele pwaholoka uudhigu.

Ikaleka kokule naantu mboka haya yugu aantu iimaliwa okupitila moongodhi. Kala wiigamena, talelapo ombaanga yoNedBank yopopepi nangoye yo yekupe uuyelele kutya ngele owa adhika komuntu a hala oku kuyaka oshimaliwa shoye okupitila pangodhi otoningi ngiini.

Una wadhika kuudhigu ashike kuna oshimaliwa peke ino dhimbwa kutya ombanga yoFNB oyi kulilepo ,ota yi vulu oku kupa omukuli goshimaliwa shoka tovulu okwikwathela nasho talela po oshitayi sho FNB sho po pepi nangwe ngoye wumone ekwathelo.

Kwashilipaleka aakwanezimo lyoye, futa oondjo dhoye nayilwe ishewe yagwedhwapo nombaanga yo FNB yaNamibia, FNB Namibia otavulu okukukwathela tekupe omukuli nenge tekutotele epeko moka tovulu okukala wakwashilipaleka kehe omukwanezimo gwoye.

Momasiku 10 Septemba 2025, oStandard Bank otayi ka kala moTrimphant College tayi gandja omasindano ga yooloka. Oto vulu okusindana okaXbox kuudhano wopeke hono vulu okumona uuna wu ulike okatse koye koshilongo nombapila ndjoka tayi ulike kutya ngoye ogo moshiputudhilo moka.

Kwashilipaleka kutya epandja lyoye lyokongodhi lyoNedbank olyi li pakathimbo. Shika otashi ningi oshipu, opo wu kale to vulu oku yi longitha ethimbo nethimbo. Ombaanga yaNedbank otayi vulu oku ku pa uuyelele ngele weyi dhengele nenge ngele owa talele po oshitayi shawo shopopepi nangoye.

Oositola dhokulanditha iipumbiwa niikulya odhina omalandulathano gadho. Odhina oowili mpoka hadhi patulula kutya ohadhi patulula pongapi nohadhi pata pongapi. Odhina kutya aanilonga yamwe oha yeya kehe esiku yamwe oha yeya lungapi moshiwike.

Oshimaliwa shaNamibia oshina ongushu yili pombanda, shi vulithe iilongo yilwe yomu Afulika. MoNamibia omuna oshimaliwa shopombanda okuziilila koondola omathele gaali.

Inda kesiku lyomatalelo giipindi yavenduka, hoka tokavula okusindana ongodhi, nenge yimwe yomiikwamalusheno oyindji ya gwedhwapo. Talelapo okatala kaNedbank, komatalelo giipindi yavenduka opo wumone uuyelele wa gwana po.

FNB oku na ekwashilipaleko lyefumbiko lyo shali, nowahala oku lundulula omukalo go ku futa eendjo dhoye, FNB ota vulu oku ku kwathele. Kuuyelele wa gwedhwa po talela po oshitayi shoFNB sho popepi nangoye ota ye ku kwathele.

Manga inoo za mo moshilongo sheni wu ka talele po oshilongo oshikwawo, onawa ngele to yi kombaanga ngoye wu ka tale kutya iimaliwa yokoshilongo shi ano wu uka oyi li pondando yi thike peni, osho wo wu vule okulanditha iimaliwa nenge wu pingakanithe iimaliwa yomoshilongo shoye, naambyoka yokoshilongo hoka wu uka.

Opo wu hupithe iimaliwa yoye aluhe kala ho tegele oowili omilongo mbali nane manga ino landa shoka wa hala shika otashi kupe ethimbo opo wu tokole ngele oshinima oweshi hala tuu shili nongele owa hala uuyelele wa gwedhwa po mokuhupitha iimaliwa yoye talelapo ombaanga ya FNB yili popepi na ngoye.

Oompango dhokuhupitha oshimaliwa pethimbo lyaDezemba pamwe noBank Windhoek. Ino gandja opin yoye konuntu kumushi shaashi oto vulu okyakwa iimaliwa . Ino lombwela omuntu kutya kombaanga yoye okuna ingapi, ngwee ngele ngele kuna oshimaliwa kala megumbo.

Talelapo ombaanga yaBank Windhoek popepi nangweye . Ngweye wumone uuyelele wankene tovulu okumona nenge wulande oshihauto shoka wahala komwenyo gwoye . Ombaanga yoBank Windhoek oyina omikalo odhindji moka tadhi vulu okukukwathela noshimaliwa.

Ombaanga yoFNB oya eta po omulalo goku kwathele omahanga gopaumwene opo ga vule oku huma komeho. Ohayi ningi omathigathano nosho woo iigongi moka aantu haa vulu okwiisindanena oshimaliwa shomwaalu gontumba.

Ngele owa hala okulanda oshitukutuku shoye, ndele ku na oshimaliwa ashike oho longitha ombaanga yaBank Windhoek, otaa vulu ye ku pe omukuli ngoka tagu ku longele nenge tagu landele oshitukutuku sholudhi lwoye shoka wa hala. Ya talela po nena. Oompango nomalandathano dhawo, opo dhi li.

Nedbank oku na ethigathano lyaatondoki, ngele owa hala oku ka tondoka, ishangitha nduno noodola ethele nomilongo ntano, ngoye wu ka tondoke oshinano shookilometa ntano nenge omulongo. Miifuta mbika omu na nduno ombandi, osho wo okambindja.

Landa owili yoye pamwe naFNB kwali yi na oondola omayovi omulongo ethele limwe noondola omilongo omugoyi nomugoyi ngaashingeyi oyi na oondola dhaNamibia omayovi omugoyi omathele gahamano noondola omilongo omugoyi nomugoyi talelapo ombelewa yaFNB yili popepi nangoye kuuyelele wa gwedhwapo.

Omahala giipindi oha mu kala aantu ya za kiilongo niilongo ye ya okulahalitha shoka ye na. Yimwe iinima ye yi longa nomake gawo yimwe oye yi landa hoka ye li. Mbika oha yi ya, eta yi landithwa opo ya mone mo iimaliwa, opo ya vule oku ka kwathele aakwanezimo ya wo.

Kotoka ,waa ha gandje nenge waa ha fute oshimaliwa, opo wu mone shoka wa sindana nenge omagano ngoka wa sindana. Ombaanga yoBank Windhoek otayi ku kunkilile opo aluhe ngele wa mono omainyengo nenge topulwa oshimaliwa, dhengela kongodhi yawo 0612991200.

Okulongitha epandja lyombaanga yaNedBank kongodhi oshiwanawa, ashike omuntu owa pumbwa okukwashilipaleka ngele epandja ndyoka to longitha olyo tuu lyopaife molwashoka epandja ndyoka lyokongodhi ohali ende tali lunduluka lyo tali tulwa iinima iipe.

Lovisa Lukas ogumwe gwaamboka yi isindanene oodola dhaNamibia eyovi, oku pitila methigathano lyesiku lyohole lyaBank Windhoek. Ano ngele owa hala oku kutha ombinga methigathano ndika, talela po oshitayi shoBank Windhoek, shopo pepi nangoye.

Ngele owahala okwiishangitha opoloholama yokwiilonga yopakathimbo yopamalungula, pamwe noBank Windhoek otovulu okukuthilwako 15% shika otashi tameke momasiku 30 septemba 2024.

Ngele kuna okakalata kombaanga, thinda po *140*321# opo wu vule wulongithe oombanga nenge okambo koye koombanga ya FNB oku pitila mongodhi yoye yo peke.

Uuna wahala oku kwashilipaleka omukwanezimo goye, ta lelapo ombanga ya FNB yili po pepi nangoye nenge ya dhengela konomola 061309083, yo yekupe uuyelele, oompamgo nomalandulathano opo dhili.

Mesiku lyohole, Bank Windhoek okwa gandjele oondola dhaNamibia eyovi kuLovisa Lukas ngoka a li a kutha ombinga methigathano lyesiku lyohole, pamwe nombaanga yaBank Windhoek.

Landa kehe shoka wa hala pamwe no ngodhi yoye oku pitila mombaanga yaVenduka. Shampa owala wuna oka kalata koka VISA, oto vulu oku landa iinima oyindji e to tula mo kambamba koye komalungula. Nuuna ya thiki to keyi tala ko ko poosa.

Owa hala onkatu yopombanda? Yinasha neilongo lyomiku noohaasa? Pitila pombaanga yoStandard Bank oshoka oyi na opolohalama yokugandja iimaliwa kwaamboka ya hala okwiilonga momumvo omayovi gaali nomilongo mbali nahamano.

Pamwe nombaanga yoBank Windhoek oto vulu oku landa kehe shoka wahala okulongitha okambo koye komalungula shika otashi kuhupitha opo waa yende iinanano iileka okuya koostola, ngele owaha la uuyelele wagwedhwapo talelapo oshitayi shoBank Windhoek shili popepi nangoye.

Claire Hobbs omukalelipo nomusikinini gwiiniwe yomo Bank Windhoek otati kutya kapena shimwe shasimana unene monkalamwenyo yomuntu shivulithe okusiikila nokupungula iimaliwa ye pamikalo dhi ili nodhi ili.

Komahala giipindi ohaku kala iinima oyindji ya yooloka. Aantu ohaya landitha iinima yomomagumbo, iikutu yokuzala, iilongitho yomiikunino, niilongitho yomokombitha nenge yokutunga omagumbo.

FNB okuna ofanditha yo wili yo Garmin Vanu 3 ndjoka kwali yina oodola omayovi omilongo omathele omilongo omugoyi nomugoyi ngaashingeyi oyi na oodola omayovi omugoyi omathele gahamano nomilongo omugoyi nomugoyi adhike.

Ombaanga yoStandard bank ohayi tsu kumwe noshigwana yo aluhe ohayi kwathele aakwashigwana mokuunganeka iituthi yawo nenge iigongi yawo. Shika ohaye shi ningi nee pomukalo gwookompetisi, pomukalo gwomathigathano ga yooloka osho woo pomukalo gwokugandja omagano.

Ngele owa mono aayenda yombaadhilila, ashike kushi kutya oto ya pele mo shike megumbo lyoye, talela po ombaanga yoFNB, ngoye wu mone ekwashilipaleko ndyoka ta li vulu okukwashilipaleka aayenda poompito inadhi tegelelwa.

Aluhe kwashilipaleka kutya epandja lyoye lyaNedbank oli li tuu pethimbo, opo wu vule okumona omauwanawa ngoka ge li mepandja moka. Ngele owu na omapulo, talela po ombaanga yaNedbank yopopepi nangoye.

Manga inoo landa oshinima , dhiladhila. Ombaanga yoBank Windhoek ohayi pe aantu uuyelele kombinga ya nkene ye na okulongitha nawa iimaliwa yawo nuukeka. Talelapo ombaanga yoBank Windhoek yopopepi nangweye yo ye ku pe uuyelele.

Inda kesiku lyiipindi komahala gokutalelwapo kohotela yaNamibia yomoVenduka ndjono hayi ithanwa Windhoek County Club okuza momasiku 24 sigo 27 April 2024.

Uuna wa hala wu ka talele po ehala lyiikalekelwa moNamibia ashike oto nyengwa, talela po ombaanga yoye yoFNB opo yi ku kwathele, nongele owa pumbwa uuyelele omasiku ngaka, talela po ohotela yoCasino okuza momasiku 24 sigo 27 gaAguste opo wuka mone uuyelele.

Pamwe nombaanga yaVenduka oto vulu okukalekapo ombili yoye uuna wakutha ekwashilipaleko lyopaveta . Oompango nomalandulathano opo dhili nongele owa hala uuyelele wa gwedhwapo talela po oshitayi shombaanga ya Venduka shopopepi nangoye.

Opo wukale to longitha okambo koshingoli kombaanga yo fnb, dhengela ko 061 2998883 opo yeku kwathela nenge talelapo oshitayi shawo shopopepi nangoye.

Ngele owalongo nuudhiginini moshikunino shoye no wi iyadha wapumbwa oshimaliwa , ombaanga yo FNB otayi kuyambidhidha. talelapo oshitayi shopopepi nangoye nenge wu yadhengele kongodhi yawo yomombelewa 061 299884

Futa oolwendo loye lokuya ku dhimwe dho moohotela dha Gondnawa nokambo koye nenge nokakalata kombaanga yaBank Windhoek, ohaya tambula uukalata uutiligane, uukalata uumbulawu, uukalata wo shingoli nuukalata uuludhe. talelapo oshitayi sho Bank Windhoek sho popepi na ngweye shikupe uuyelele.

Owapumbwa oshimaliwa meendelelo? Ombaanga yaStandard bank ohayi gandja omikuli kaantu ya yooloka shampa owala wuna iinima nenge ipumbiwa ayihe mbyoka taye kupula dho oompango dhawo nomalandulathano aluhe opo dhili.

Aantu oyendji oya za nale haya ningi uusitola wawo uushona moka haya landitha iilandithomwa yawo. Muusitola wawo omwa li hamu kala mu na iinima mbyoka ya pumbiwa kaantu ngaashi uusuka, uusila, omagadhi gokulya nosho tuu.

Momasiku ga hamano ga February omvo omayovi gaali nomilongo mbali nahamano ombaanga yo Standard Bank otayi ka gandja o master card kaantu mboka ya hogololwa. O Master card okwali ena ethigathano pamwe noToyota.

Ngele owa mono omuntu teku pula onomola yomagameno yombaanga okupitila mongodhi nenge teku dhengele ongodhi tati otazi kombaanga yoFNB, iifundja yowala kotokela oombudhi, onkee talela po FNB yopopepi nangoye ngoye wutseye nkene toyanda ookaly'apombo yokomalungula.

Ninga omatokolo gokulongitha oshimaliwa shoye nawa nenge pamukalo omuwanawa pamwe nombaanga yo Ned bank, ngele owuna uuyele talelapo oshitayi shaNed bank shopopepi nangoye nenge uya dhengele kongodhi yawo yomekwamo.

Kalekapo ongeshefa yoye noka kalata koye ko FNB. FNB oteku pe oshimaliwa opo wu vule oku kwathela mongeshefa yoye, ya dhengela ko 0612998877.

Ombaanga yo Standard Bank Namibia tula oshimaliwa shongushu yoomiliyona omilongo ne, moshikunino shino hashi ithanwa Namibia Berries, moshikunino muka ohamu kunwa uunyandi uuludhe uutowe mboka hawu landithwa moositola dha yooloka oshilongo ashihe.

Kehe oshilongo muuyuni oshina elaka lyasho sho oshina ethimbo lyasho lyayooloka koshilongo oshikwawo niimaliwa yasho inayifa yoshilongo oshikwawo, onkene aantu ngele taya endathana okuya miilongo nomiilongo ohaya pingakanitha iimaliwa okupitila moombaanga nokushendja iimaliwa.

Ehangano lyofawena olya mono eyambidhidho okuza kombaanga ya standard bank yoodolla omiliona yimwe oshinkwanu ntano dha Namibia mbyoka ya longitha moku humitha komeho iinyangadhalwa yomehangano lyawo.

Omukalo go paypulse omukalo gumwe gokutuma oshimaliwa meendelelo okuza komuntu gumwe okuya komuntu omukwawo taya longitha oongodhi. Longitha ano o paypulse ngoye wufute iifuta yoye meendelelo inaapakalwa.

Pamwe noFNB oto vulu oku kala wuna okambo kombaanga hoka ihaaka nana kehe komwedhi. Kuuyelele wa gwedhwapo talela po oshitayi shoFNB shopopepi nangoye nenge wuya dhengele koongodhi dhawo. Oompango nomalandulathano opo dhili.

Ngele owahala okukala wi ilongekidhila uudhigu wopashimaliwa kehe tawu ku adha, Talelapo oshitayi shombaanga ya FNB shili popepi nangoye nenge wuya dhengele konomola yongodhi 0612992222.Oompango noma landulathano opo dhili.

Opo wu ha longithe oshimaliwa shoye uuhasha longitha omukalo ngu, muule woowili omilongo mbali nane itulila po ethimbo inoo guma nande oshimaliwa, ngele owa hala uuyelele wa gwedhwa po, talela po oshitayi sho FNB shopopepi nangoye.

Momatala oha mu kala mu na iilandithomwa yayooloka ngaashi uusila wongaya ,oomboga, oombe, iilya, omandjebele omakukutu, omaludhi giitowalekithi oshowo omaludhi giingwanga mbyoka hayi longithwa moku yakula.

Omiti odha simana moshilongo shetu, molwashoka otadhi kwathele ewangandjo okukala lya yela, omiti ohadhi zi iiyimati hatu yi lo nohamu zi ombepo ndjoka hatu fudhile mo. Momiti ohamu zi wo iiti yokudhika omagumbo nokuninga iipundi.

Bank Windhoek ota vulu oku ku pa oshimaliwa wu lande uudhano wokongodhi mboka to vulu okukutha ombinga muwo shaa mpoka wu li. Ngele owa hala uuyelele wa gwedhwa po talela po oshitayi shawo shopopepi nangoye dho oompango nomalandulathano gawo aluhe opo ge li.

Ombaanga yaFNB oyili tayi gandja iipindi yowili yoGarmin Venu 3 kondando yili pevielela. Ndjoka kwali yina oondola dhaNamibia omayovi omulongo ethele limwe nomilongo omugoyi nomugoyi mongaashingeyi oyina omayi omugoyi omathele gahamano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Thinda *140*321# oku pitila mombaanga yaFNB, opo wu vule oku kala to longitha ongodhi yoye uuna waa hena oka kalata koye kombaanga.

Ombaanga yaNedbank otayi gwedhele iifuta yayo okutameka momasiku 04 Maalitsa 2024 ngele owuna epulo talela po nduno oshitayi shoNedbank shoka shili popepi nangwe ngweye wumone uuyelele wagwanapo.

Uuna to landa ombete yoye oshiwanawa wu lande okapundi kokomagulu, hoka to vulu oku kuutumba uuna nande okuli to gwaya nenge wa vululukwa po ngaa. Oombete dhimwe ohadhi ya dha tya uupundi wokuvululukwa po, dhimwe ihadhi ya nasha.

Muuyuni wopayife aantu ohaya longitha iiti oku honga mo iinima iiwanawa yayoolokathana. Moshiti ota mu vulu oku za oshipundi, oshitaafula, ombete, omweelo nosho woo etemba lyoku iyo gela koonyala.

Sindanda okambo koompungulilo kongushu yoondola eyovi limwe lyaNamibia pamwe nombaanga yaWindhoek. Ngele owahala uuyelele wagwedhapo talelapo ombaanga yaWindhoek yili popepi nangoye nenge wuya dhengele. Oompango nomalandulathano opo geli.

Ehangano lyo FAWENA ndoka lya kalelapo aakulukadhi aayilongi moNamibia olya monene oshimaliwa shomiliyona yimwe oshinkwanu ntano, okupitila kombaanga yo Standard Bank. Omagano ngaka oyega pewa ya iyambulepo yo ya humithe komeho oshilalakanenwa shehangano lyawo.

Ombanga ya Nedbank oyaningile oma dhigathano ngokuteleka moka akwashingwana kwali yakutha ombinga , omusindani ngotango okwali amona oondola omayovi omulongo, omusindani omutiyali okwali avena oondola omayovi ngaheyali, nomusindani omutitatu omayovi ngatano.

Ombaanga yaNedBank otayi vulu okukukwathela opo wu pungule oshimaliwa shoye. Talela po oshitayi shayo shopopepi nangoye nenge ya dhengela kongodhi yawo +264612952222.

Ombaanga yoFNB ohayi imanga kumwe nomahangano ogendji, opo ya vule oku kwathela nenge yakandula po omikundu dhimwe dhomoshigwana. Ombaanga yoFNB ohayi kutha wo ombinga momathigathano noku gandja oshimaliwa kwaamboka yeshi pumbwa.

Uuna wa hala okutota ongeshefa yoye talelapo oshitayi sho FNB popepi nangoye yo yekupe omukuli nekwathelo lyopashimaliwa lya gwedhwapo nenge wu ya dhengela konola hamano yimwe mbali omugoyi omugoyi hetatu hetatu hetatu nondatu.

Toopola iimaliwa yoye moopelesenda. Ngele oto ka landa iikulya, longitha oopelesenda omilongo ntano, ngele oto ka inyanyudha, longitha oopelesenda omilongo ndatu, nangele oto siikilile, siikilila owala oopelesenda omilongo ndatu. Kuuyelele wa gwedhwa po talelapo ombaanga yo Nedbank, yo popepi nangoye.

Shampa owala hosile ongeshefa yoye oshimpwiyu ombaanga yoFNB otayi vulu okukwathela dhenga kongodhi 0612998883, FNB ote kukwathele.

Momahala ogendji gomalandithilo ngaashi k Moositola ohamu kala muna iinima oyindji tayi landithwa ngaashi: omamate, oongaku, oombete, iipundi yokukala omutumba niikwawo oyindji. Aataleliipo nenge aantu mboka ya hala okulanda iinima yawo ohaya mbombolokele nduno koositola yaka lande shoka ya hala.

Uuna wa ningi omafutilo gwopondje yoshilongo pamwe noBank Windhoek, oto pewa oopelesenda omilongo mbali oshali. Todhigalulilwa molwaashono owa ningi iifuta yokondje yiilongo. Oompango nomalandulathano opo dhili.

Ngele owa hala oku landa iinima yoye oku pitila moo mbaanga yo Nedbank, oyena epandja lyokomalungula ndoka ha liithanwa AVO tali ku kwathele okulanda shoka wahala ,oompango nomalandulathano opo geli ,ano talelapo oshitayi shopopepi nangoye.

Kaleka epandja lyoye lyokomalungula lyombaanga yoye lyili pethimbo uuna wuna wa pumbwa okuli longitha. Kuuyelele wa gwedhwapo talelapo oshitayi shili popepi nangoye nenge wuke ya talele po esiku lyowina ndoka lyo odhekwa, omasiku 27 Sepetemba 2025 yo yeku pe uuyelele.

Ngele owa hala oku kala inoo futa oshitukutuku shoye muule woomwedhi ndatu, shika otashi vuli ka. Pamwe noStandard Bank oyi na oondando dha gwa pevi, taye ku kuthile ko oopelesenda omilongo ndatu nantano koshiyenditho shoye, yo taye ku kaleke inoo futa oomwedhi ndatu. Ya talela po nena.

Landa nokakalata koye kaFNB, e to sindana etalelopo lyokoshilongo shi ili. Ngele owa hala uuyelele wa gwedhwa po, dhengela ongodhi yawo yokopaala, onola, hetatu, yimwe, omugoyi ntano, mbali, hamano, mbali, hamano mbali.

Kwashilipaleka okmbo koye kombaanga okupitila pokasitola nemge pokandunda kopopepi nangoye. Shilaptp shi ningi ashike ngele oho mbaanga pamwe noFNB Namibia, thinda *140*321#.

Gwedhelwako kiitsa yoye yokulanda omahooli pamwe nombaanga yaFNB. Longitha okalata koye okutula omahooli mohauto e to gwedhelwa ko kiitsa yoye. Kuuyelele wa gwedhwa po ya dhengele ko061 2992222.

Uuna toyi koositola onawa ngele wu kale wa kotoka molwaashoka mengungo lyaantu moka hamu vulu oku kala muna ookalyamupombo mboka taya vulu oku kala taye ku litha yeku landula shaampoka toyi yo yeku yuge iinima yoye nuumunwe wuli iyali.